Dobbi n-ʒeya ŋɔ ni paɣa ka ʒe sola tahipɔna gbuni ka tia gba be bɛ sani ka jirambiisa gba beni ka pili zipili piɛlli ka yino pili zipili nuɣuso.

Salo n ʒɛya ŋo shab ʒila kuɣu zuɣu paɣaba mini dabba ka luŋ gba bɛ bi sunsuuni ka doo maa yaagi o nuwa paɣa gba n gbaya ŋo o yɛla nyingokoriga

duu n ʒɛya ŋɔ ka bi zaŋ mori pilli ka paɣaba ayi ʒɛ zuɣusaa ka paɣa yino ʒi duu maa dundɔli ni ka bia ʒi o naba zuɣu

Lora ayi n-ʒeya ŋɔ ka tankpaɣu be bɛ lɔɣu ni dobba ayi gba m-be loori ni puuni ŋɔ loori shɛli din gabiri konkireti gba m-bɔŋɔ.

Salo n zaya ŋɔ kpiimba adaka di baa anahi ntamya ŋɔ kabi puɣingu zɛ kpiimba adaka maa gbuni ka gbahi o nuuŋɔ n ti ma li laati nima gba n bɔŋɔ ka tam ti bɛ zama maa yɛanga.

Sampaa m-bɔŋɔ bɛ zaŋla mɔri pili sampaa maa sampaa maa bela kom luɣili zuɣu ka kuɣusi gba be sampaa maa puuni ka mɔri ʒe sampaa maa tooni.

nachimba mini paɣ'ba n ʒɛya ŋɔ ka nachimaa so gbɛ kuruti ka yɛ nyɛ gorisi ka paɣ' ba ayi so chichina n ʒɛ nachim be maa nyaaga

Niriba m be palli zuɣu ŋɔ ka shɛb be palli maa kpaŋa ka nyɔhi tuɣira laati poolinima n saya ŋɔ tihi gba m bɔŋɔ ka doo ʒi moto zuɣu

Tee vi n tabi dukpuni ŋɔ ka wodurop gba bɛ di luɣuli ka flawɛs bɛ dunoli ni ka santa tɛɛbuli n zaya ŋɔ ka kopu nima tam tam santa tɛɛbuli maa zuɣu.

Lora nyɛla bin kparim palli yaɣali loori piɛla noli atakulɛta gba nyɛla din ʒi niɛma ʒɛya palli yaɣali ka lora gba tam palli maa zuɣu

Niriba n-ʒiya ŋɔ bɛ ʒila varanda puuni bɛ ʒila kuɣusi zuɣu ka fulaawaasi pe n-gili ba ka yino pili zipili nuɣuso ka ye liiga ʒee.

Kuɣusi n bɛ suu puuni ŋɔ di yɛla kuɣu piɛlla ata ka kuɣisi ayi yɛ vakahali ka laati bɛ duu maa.

dabba ayi n-ʒeya ŋɔ ka kpuɣi bɛ nuhi zuɣusaa bɛ yela liiga sabila ka paɣa mini doo ʒi kuɣu zuɣu ka paɣa maa ye liiga sabinli ka ye' duhirigu tam o tooni '

Doo n ziya ŋɔ ka kpa ninkpara ka yiɛ liiga zɛɛ paɣa so gba n bɛ o yɛanga ŋɔ ka yiɛ liiga nuɣiso ka so jinjam sabinli.

kuɣusi n by m bɛ duu puuni ŋɔ ka difɛya ka laatoni' nyɔ duu maa puuni ka fulaawesi bɛ duu maani

Paɣasaribili n ʒɛya ŋp o yɛla liiga vakaɣali fulaawaasi nyɛla din tam teebuli zuɣu o nyaanga o ʒɛla duu ka duu maa dikpuna nyɛ zaɣ piɛla

Niraba n laɣam ʒɛ sal boɣali ni ŋo ka shab gbarim bayaɣati ka shab ʒɛ zuɣusaa ka tahapona bɛ bi nyaanga

Paɣiba ayi n-duɣiri ŋɔ paɣa yino zahim bela o luɣili zuɣu ka kurifooti be paɣa yino tooni ka paɣiba maa bɔbi bɔbisi ka paɣa yino kuriya.

Paɣiba n-ʒeya ŋɔ ka loori ʒe bɛ nyaaŋa ka do yino n-tam loori maa zuɣusaa ka do yino ʒe loori maa nyaaŋa ka paɣa yino gbubi chinchini .

Niriba nbɛ daa puuni ŋɔ ka paɣa yino pili waluɣ kadinyɛ dozim kado yino pili hɛlimenti kadinyɛ zaɣi ʒɛɛ ka leemu be gbambili puni

do o mini paɣ' n ʒɛ kuɣ' zuɣ' ŋɔ ka be parigu pa kuɣ maa zuɣigu kuɣ' maa bɛ parigu maa kala nyala zaɣ' doʒɛm ka ƒulawasi gba bɛ do maa puuni

So n-sheeri na alepile gbuni ŋɔ ka niriba pe n-gili alepile maa ka nyaɣi baajinima ka lala niriba maa gbubi foon alepile maa puuni.

Niriba m-be alepile gbuni alepile maa nyɛla alepile piɛlli ka paɣa yino wuɣi o nuu zuɣusaa ka so jinjam sabinli ka bia gba yaagi o noli.

niriba n ʒɛ tigbani ŋɔka shɛba ʒɛ zuɣisaa ka shɛba ʒɛ kuɣisi zuɣ' soja gba n bɛ bi tooni ŋɔ ka pirinamdamona

niriba n ʒɛ ŋɔ ka yɛ liga piɛla noli ka pili zibili to ka sojanim kana bɛ niriba maa too ni ka pili zu pilila

Doo n-ʒiya ŋɔ o sola jinjam sabinli ka sola tahipɔŋ be o nyaaŋa ka kpalaŋa ʒe o luɣili zuɣu ka tibila ʒe o nyaaŋa.

Nachimba n yiɛ gɔɣa n bɛ kuriti gbuni ŋɔ gɔɣa maa yɛla zaɣi nuɣiso ka pili zupili piɛla ayi.

Dobbi mini paɣiba n-ʒeya ŋɔ dobba maa pilila zipila ka sola tahapɔna be bɛ sunsuuni ka do yino zaŋ o nuu n-gabi o nyaaŋa n-ʒeya ka tihi be bɛ nyaaŋa.

Paɣa n ziya ŋɔ ka yiɛ liiga tampilim ka so mokuri tankpaɣu ka piɛri pɛ n gili o ka alaafee bɛ piɛri maa puuni ka kodu gba bɛ piɛri maa puuni ka mongu bɛ piɛri maa puuni.

Paɣiba mini bihi m-pe foli ʒeya ŋɔ ka niriba ayi ʒi adiikunima ka sona be adiiku maa zuɣusaa.

Bihi anahi n-ʒeya ŋɔ bɛ ʒela dukpuni gbuni ka dukpuna maa pili mɔpila ka bi'yino gabi o nyaaŋa ʒeya ka bi'yino yaagi o gbali.

Niraba n ʒɛya ŋo paɣaba ayi nyɛla ban ʒɛ zuɣusaa ka dabba ayi nyɛ bin kuriya ka do yino gbubi foon ka paɣaba ayi ʒi tingbanni ka yino gbaagi o kpee

Niriba n-ʒeya ŋɔ bɛ yela liiga piɛla noli ka shɛba ye liiga ʒɛhi bɛ bela alepile gbuni ka paɣa yino kuriya.

kuɣu waɣanli n ʒɛ duu ŋɔ puuni ŋɔ ka teebuli bɛ duu maa puuni ka kolba tam teebuli maa zuɣu ka fulaawɛs tam teebuli maa zuɣu ka Anfooni bɛ kuɣu maa nyaanga ka laati nim nyonnyo duu maa ni

Niriba n-sheeri na loori puuni ŋɔ shɛba yela liiga ʒɛhi ka shɛba ye liiga sabinli ka so jinjam sabinli ka loori be loori maa nyaaŋa loori sabinli ka fulaawaasi gba be loori maa nyaaŋa.

pilu n bɛ jin li ni ŋɔ ka kuriya be yɛla liga piɛlla ka do be shɛba yɛ liga sabila ka pili zupili piɛla noli n bɛ jin lili ŋɔ puni ŋɔ